Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu beeksisaa dha. Beeksisni kunis immoo mana nyaataa Yaabsiraa kan beeksisuu dha. Akkasumas bakka kanatti dhugaatii fi nyaanni addaa addaa kan daldalamuu fi karaa bilbila isaanii akka qunnamaniif bilbilli isaanii maxxanfamee kan jiruu dha.

Suuraa kanarratti kan arginu shamara yookiin dubartii baay'ee bareeddu, uffata aadaa biyya keenyaa uffattee miidhagdee mul'atte jechuudha. Rifeensa ishee gadhiistee uffata baay'ee qaama ishee irraa illee ifee mul'atu uffatteetti.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru, dibata rifeensaa yoo ta'u, egaa dibanni rifeensaa kun mataa shamarranii guddisuu, bareechuu akkasumas ammoo fayyummaa mataa isaanii eeguu keessatti illee ga'ee guddaa taphata.

Suura kana irratti kan argaa jirruu, shamarree bareedduu intala Oromoo uffata aadaa oromootiin faayamtee mul'atudha. Uffanni aadaa Oromoo kunis immoo aadaa warra harargee yoo ta'u, callee addatti godhattee akkasumas immoo faaya mormatti godhattee uffata aadaatiin miidhagdee mul'atti.

Suura kanarratti kan argaa jirru qullubbii yoo ta’u, egaa asirratti mul'achaa kan jiru qullubbii diimaadha. Yeroo baay'ee qullubbiin diimaa fi adiin bifni isaanii wal jaa fakkaatuyyuu malee garaagarummaa ni qabaatu. Kanaafiyyuu qullubbii diimaa argaa jirra jechuudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru mana kitaabaa yoo ta'u, yeroo itti barattoonni naamusa isaanii eeganii taa'anii dubbisan mul'ata jechuudha. Akkasumas immoo mana kitaabaa keessa immoo mana dubbisaa barattoonni itti hirmaatanidha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru atileetii baay'ee jaallatamaa beekamaa fi yeroo garaagaraatti Itoophiyaadhaaf alaabaa Itoophiyaa waaqatti ol qabee kan mirmirse yoo ta'u, maqaan isaas Fayyisaa Leellisaa jedhamuun beekama.

Suuraa kanatti kan argaa jirruu, kutaa yaalii barnootaa yoo ta'u, barnoota yaalii fiiziksii yookiis eleektirooniksiidhaan hojjechiisaan shaakalanii fi hojjetamudhaa jechuudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru kitaaba yoo ta'u, kitaabni kunisimmoo kan barreeffame Maartin Luuter King xiqqaa yoo ta'u, maqaan isaasimmoo mata dureen isaa'mul'atan qaba' kan jedhudha. Akkasumas immoo Jemsi Maalviin Washingten kan gulaalamedha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru maatiidha. Egaa asirratti namoota ja'atu mul'ata. Haadha akkasumas, immoo dubartoota ge'eessota, akkasumas immoo daa'imni in mul'atu. Baay'ee miidhagani tokkummaadhan akkasitti...

Suuraa kanarratti kan arginu buna goguudhaaf hafamee jiru yoo ta'u, bunoonni kun tarree galanii hafamanii jiru minjaalarra jechuudha. Akkasumas nama nama goophii godhatee dhaabbatu argaa jirra bukkee kanatti.

Asirratti kan argaa jirru dubartii karaa maashinii ammayyaa maqaan isaa 'Teleskooppii' jedhamuun ol gara samii ilaalaa jirtudha. Egaa Teleskooppiin ol waaqa keessaa iddoo ijaan hin mul'anne hawwaa keessa qorachuudhaaf faayidaa hedduu qaba.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru goota Oromoo kan taate, dubartii jabduu kan taate Asteer Gannoo yoo taatu, Asteer Gannoon egaa seenaa Oromootaa keessatti goota baay'ee beekamtuu fi kabajamtu, akkasumas immoo jaallatamummaa guddaa qabduudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru, haadholiin Oromoo yeroo isaan itti uffata aadaa isaanii tiin bareedanii miidhaganii faayaman yeroo ta'u, harka isaaniittimmoo keelloo qabatanii, jiidhaa qabatanii uffata aadaatiin miidhaganii tokkummaadhaan ni mul'atu.

Suura kanatti kan argaa jirru, dhugaatii yoo ta'u dhugaatiin kunis dhugaatii biiraati. Suura kanatti ifaan kan mul'atu dhugaatii biiraa afur yoo ta'u, dhugaatii biiraa alkoolii waan qabuuf namoota umuriin isaanii kudha saddeeti gad ta'eef hin eeyyamamu.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru faayaa yoo ta'u, faayaa dubartoonni ittiin miidhaganii mul'atanidha. Faaya mormaa, faaya harkaa akkasumas kan addaa , gurra irratti godhatamuu fi amartii harkatti kaawwatan qaba. Keessattuu naannoo Itoophiyaa keessaa tigraayitti beekama.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru midhaan mishingaa yookiin immoo boobee jedhamee waamamu yoo ta'u, egaa buddeen keessatti akkasumas immoo daabboo keessatti itti dabalamuudhaan hojjatama. Egaa mishingaan yeroo beelaatiif akkasumas yeroo garaagaraatiif fayyadamna.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu dubartii teessee hojii hojjechaa jirtuu dha. Hojii isheen hojechaa jirtu Kunis buna buusuu dha.

Suura kana irratti kan argaa jirru, haadhotiin keenya uffata aadaa Oromoo uffatanii, miidhaganii bareedanii mul'atu. Akkasumas immoo keelloo fi marga jiidhaa qabatanii yeroo isaan itti gara irreechaa tokkummaadhaan deeman ni mul'ata.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru, namoota adeemaa jiranidha. Dubartiin fuuldura jirtu kun dibaabee qabattee adeemaa jirti aduun waan bahaa jiruuf. Akkasumas, konkolaataawwan garaagaraa dhaabbatanii jiru. Namoonni kunniin gara kallattii garaagaraatti yommuu deeman argina.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru dubartii maashinii ammayyaa kan fiigichaaf ta'urratti yeroo hojjattu argina. Egaa maashiniin kun dirqama bakka dheeraa deemuu osoo naman gaafatiin achumatti ispoortii hojjachuuf nama gargaara.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru qullubbii diimaa yoo ta'u, qullubbii diimaan kun lafa keessatti akkuma dhaabbatee jirutti hundeesaa wajjin ni mul'ata. Qullubbii diimaan qullubbii adiirraa kan adda bahu hundeensaa diimaa ta'uusaatiin haa ta'uyyuu malee baallisaa gara wal fakkaachuu dhaqa.

Suuraa kanarratti kan arginu namoota karaa seeraan alaa biyyaa bahan yommuu ta'an, egaa isaanis immoo wants bifti isaa adii yabala fakkaatu irra taa'anii galaanarra yeroo isaan imalan ni mul'atu.

Suura kanarratti kan argaa jirru beeksisa Abiisiinyaa Abiin yoo ta’u, namichi suura kanarratti argamaa jiru Abiisiiniyaa Amiin ambaasaaddara ta'ee kan dabalame yoo ta’u, namoonni amantummaadhaan hojjetan abiisiiniyaatti akka isaan dabalamaniif gaafachaa jira.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru biizinasii karaarratti hojjatamu yoo ta'u, manni kiraa kanaa bunaa fi shaayii garaagaraa karaarratti gurguruudhaan yeroosaan itti galii guddaa argatanidha.

Suura kana irratti kan argaa jirruu, soolariidha. Soolariin akkuma beekamu ifa aduu ofitti harkisuudhaan ibsaa yookiis immoo humna ibsaa maddisiisuudhaaf kan gargaarudhaa akkasumas immoo humna qilleensaatiin yeroo itti ibsaan maddisiifamu ni mul'ata.

Suuraa kanatti kan argaa jirru nama ijaarsa gaggeessu kan hidha laga guddaa haala itti gaggeeffamaa jiru daawwataa jirudha jechuudha. Egaa haaluma kanaan hidhaan kun hidhaa guddicha biyya keenyaa Abbayaa wajjin wal fakkaata.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru misooma bu'uuraa yoo ta'u, qorqorroon isaanii ligidaa'ee jiru manneen umrii dheeraa turan akka ta'e, inni kunimmoo kan baadiyyaa osoo hin taane manneen magaalaa walitti sissiqanii ijaaraman garuu guddinni isaa hammana hin taanedha.

Suura kana irratti kan argaa jirru yeroo itti barattoonni bishaaniin harka isaanii dhiqachaa jiranidha. Ijoolleen kun umriidhaan daa'imadha. Yeroo isaanitti kolfanii gammadan ni mul'atu. Akkasumas, barsiisonni isaanii duuba isaaniitiin ni mul'atu.

Suuraa kanarratti kan agarru oduu yoo ta'u, "Breaking News" ni jedha kunis immoo oduu ammee akka waan jechuuti. Egaa asitti oduu garaagaraa uummata biraan gahuudhaaf kan maxxanfamedha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru, hordoftoota amantii kiristaanaa warra Ortodoksii yoo ta'u, isaanis immoo yeroo isaan itti uffannaa amantii isaanii uffatanii tokkummaadhaan faarfatan fi waaqa isaanii galateeffatanidha ni mul'atu.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru konkolaataa yoo ta'u, keessattuu konkolaataa bara durattii keessatti namootni itti fayyadamaa turaniidha. Konkolaataawwan akka kanaa yeroo ammaa kana baay'inaan hin mullatan. Bara duraatti garuu mallattoo qabeenyaa turan.

Suura kana irratti kan argaa jirru nama uffata gurraacha uffatee, irraan immoo waan bifa adii qabu uffatee nama gaddee taa'u fakkaata. Manni inni jala taa'aa jirus, mana caccabee jiru; dhagaawwan isaa illee kanneen caccabanii jiranidha.

Suuraa kanarratti kan arginu dubartii Oromoo miidhagduu uffata aadaatiin miidhagdee jirtudha. Akkasumas immoo mataa ishee irratti qolomshaashii godhattee jirti. Harka ishee irratti cuucii godhattee jirti, akkasummas calleedhaan faayamtee bareeddee mul'atti.

Suura kanarratti kan argaa jirru Veentoodha. Veentoon egaa dhugaatii kan akka cuunfaa, cuunfaa maangoo ta'uu danda'a; cuunfaa avokaadootis paappaayyaa ta'uu danda'a. Achi keessatti dabalamuudhaan dhamasaa midheessee kan namatti toludha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirruu, toora miidiyaa hawaasa yoo ta'u maqaan isaas immoo liinkidiinii jedhama. Miidiyaan hawaasaa yeroo ammaa kana babal'inaan fayidaa irra oolaa kan jiran yoo ta'u, namoonni liinkidiinii kanaan fayyadamu.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru hordoftoota amantaa kiristiyaanaa, keessattuu amantaa Ortodooksii ta'anii yeroo isaan dungoo qabatanii wajjin tokkummaadhaan waaqa isaanii faarsaa jiran ni argina. Yereon isaas immoo halkanidha. Uffata aadaan faayamanii jiru.

Suura kana irratti kan nuti argaa jirru kompiitara yoo ta'u, wantoota garaa garaafis ittiin fayyadamuu dandeenya. Keessattuu, dhimmoota barnootaaf fayyadamuu ni dandeenya. Barattoonni kompiitara yeroo fayyadaman, karaa itti barumsa garaa garaa argatan ta'ee ni gargaara.

Suura kanarratti kan argaa jirru kuduraa fi fuduraalee garaa garaa yoo ta'u, asirrattis waantonni akka timaatimii, burtukaana, loomii, qullubbii diimaa akkasumas immoo nyaatawwan baay'ee jaallatamoo garaa garaa argaa jirra.

Suura kanarratti kan argaa jirru Jeedala Diimtuu afur yoo ta'u, suura kanarraa akkuma argaa jirru sa'aatiinsaa gara galgalaati. Jeedalli Diimtuu kun tarii tuqaa eeggachaa jirti ta'uu danda'a. Jeedalli Diimtuun maalitti argamti?

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu baabura yoo ta'uu; baaburri malawwan geejjibaa keessaa isa tokkoo dha. Innis namoota imalaaf deeman hedduu konkolaataa caalaa kan fe'uu dha. Innis karaa dheeraa deemuu kan danda'uu dha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru lafa qonna yoo ta'u, asirratti midhaan facaafamee jiru kunis toora tooraan galee sirnaan haala qofforuuf toluun kan obaasuuf toluun kan dhaabbatee jirudha. Halluun isaallee magariisa ni miidhaga.

Suura kana irratti kan argaa jirruu, tapha ispoortii yoo ta'u, yeroo itti barattoonni tapha ispoortii taphatan ni mul'atuu keessattuu tapha kubbaa saaphanaa, kubbaa harkaa fi kan kana fakkaatan barattoonni warri kaan immoo dhaabbiitiin eeggataa jiru.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru qadaada agalgilii yemmuu ta'u, egaa qadaadni agalgilii akkuma gundoo kan inni hojjetamu migira irraa yoo ta'u, akkasumas ammoo haalluu addaa itti dibuudhaan ni hojjetama.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru siidaadha. Siidaan kunis immoo mataa isaa irratti Leenca kan qabu yoo ta’u, kunis immoo kan argamu magaalaa Finfinnee keessatti bakka addaa Araat Kiiloo jedhamuttidha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru oduu yoo ta'u egaa obbo Dr. Abiyyi akkasumasimmoo bulchaa naannoo kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee namni biraallee bukkeetti ni mul'ata akkasumas alaabaa naannoo oromiyaa waaqa keessa mirmirfame mul'ata.

Suura kana irratti kan arginu beeylada manaa kan taate re'eedha. Re'een baay'inaan naannoo lafa gammoojjii keessatti horsiifamuudhaan beekamti. Sababni isaas re'een marga caala baala waan jaalattuuf. Foon re'ee baay'ee jaalatamaadha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirruu, kitaabadha. Kitaaba mata dureen kitaaba kanaa Tuujuba kan jedhu yoo ta'u, saayinsii fi dandeettiiwwan afaanii guddisuudhaaf kan barreeffamidha. Kan inni barraa'es Beekan Gulummaa Irranaatiinidha.

Suura kanarratti kan argaa jirru meeshaa manaa yoo ta'u, egaa meeshaan manaa kun meeshaa ammayyaa osoo hin taane, meeshaa aadaa kan uummatni keenya duratti gogaa loonii soofee ittiin hojjetuu fi kan namni soofee irraa hojjetu, irra rafuufis irra taa'uufis itti fayyadama.

Suura kana irratti argaa kan jirru taphattoota kubbaa miilaa yoo ta'an kilabii meettaa jedhamutu mul'ata. Uffata halluu magariisaa uffatanii kan jiranidha.

Suura kana irratti kan argaa jirruu, Aasxaa dhaabbata bosonaa fi bineensota bosonaa Oromiyaa yoo ta'u, dhaabbanni Kun bineensonni bosonaa Oromiyaa akkasumas immoo bosonni Oromiyaa akka kunuunfamuuf gahee guddaa taphateera.

Suura kana irratti kan argaa jirru beeksisa yoo ta'u, gamoo kana irratti mana jijjiirraa konkolaattotaa Rookii jedhu argina. Akkasumas, namoota lama ni argina. Beeksisa kana irratti lakkoofsa bilbilaa isaanii, akkasumas immoo bakka hojii isaanii ibsameera.

Suura kanarratti kan argaa jirru rifeensa nam-tolchee yoo ta'u, yeroo ammaa kanatti dubartoonni rifeensa yookiin dabbassaa dheeraa hin qabne, qarshii guddaa baasuudhaan bitanii ittiin faayamanii kani yeroo mul'atan ni argama.

Suuraa kanarratti kan argaa jirruu konkolaataadhaa. Konkolaataan kun immoo maqaan addaa ambulaansii jedhamee beekkamu qaba, innisimmoo namootni yeroo miidhaman yookis immoo rakkoon balaan tasaa uummamu yoo ta'u, dafee mana yaalaa qaqqabsiisuudhaaf ee kan fayyadudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru asxaa biiroo barnoota bulchinsa magaala Finfinnee yoo ta'u, akkuma argaa jirru barreeffama afaan sadiin barreeffame jirudha. akkasumas immoo, jalatti akkuma arginu baroollee irran immoo qorrisa mul'ata.

Suura kana irratti kan argaa jirruu, gabaa yoo ta'u, namoonni yookiin immoo haadholiin keenya gabaa keessa taa'anii waantota garaagaraa kanneen mul'atan keessaa qullubbii adii, qullubbii diimaa, jinjimbilaa fi kanneen kana fakkaatan ni mul'atu.

Suura kana irratti kan argaa jirru hara yeroo ta'u, harri kun ammoo bosonaan marfamee argama. Bosonni naannoo kanatti argamu naannoo kanaaf miidhagina addaa dabalee jira. Namoonni sadii ammoo yabala irra taa'anii yeroo isaan deeman argina.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru bulchaa mootummaa naannoo oromiyaa kan ta'an, obbo Shimallis Abdiisaa yoo ta'an, obbo Shimallis Abdiisaan oromoota baayyee biratti jaalatamummaa kan argataniifi yeroo baayyee halkaniif guyyaa hojjachuudhaan nama beekkamanidha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru sirbaa yoo ta'u, kunis immoo sirba Dharraa Kiyya jedhu yeroo dhiyootti bahe garuu uummanni Oromoo biratti jaallatamummaa guddaa kan argatee fi baay'ee kan daawwatamaa jirudha jechuudha.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu suuraa kuduraalee fi fuduraalee yammuu ta'u isaanis Burtukaana, Qaaraa, Timaatimaa akkasumas Raafuumaraa dha.

Suura kanarratti kan argaa jirru mana miidhagfamee jiru yoo ta'u, mana kana miidhagsuuf faayonni fayyadamames habaaboowwan halluuu garaa garaa qaban ibsaa ammayyaa kan baaxiirraa gadi rarra'ee jiruu fi teessoowwan ammayyaa baay'ee babbareeduutiin miidhagfamee argama.

Suuraa kana irrati argaa kan jirru bakka bashannanaa yoo ta'u, keessattuu bakkeewwan bashannanaa Affaar keessatti argamanidha. Kunis kan agarsiisu Daalol kaasee handa Ertaalleetti jiru mul'isudha. Egaa Daalolis, Ertaalleenis kan inni argamu Affaar keessattidha. Turizimii fi daawwannaadhaaf baay'ee mijataadha.

Suura kana irratti kan argaa jirru, dubartii oduu dubbisaa jirtu yoo ta'u, dubartiin oduu dubbisaa jirtu Kun sagalee guddistuu qabattee yeroo isheen itti oduu gabaasaa jirtu ni mul'atti. Rifeensa ishee gad dhiistee mul'atti.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru qullubbii diimaa yoo ta'u, egaa qullubbiin diimaa kun akkuma isa buqqisanitti hundee isaa fi hidda isaa wajjin mul'ate jechuu dha. Egaa qullubbiin diimaa ittoo mi'eessuu keessatti gahee guddaa kan qabu dha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru kophee dha. Egaa kopheen kun kophee maqaan isaa 'Riibok' jedhamee beekamu yoo ta'u, halluun kophee kanaa adii yoo ta'u, qarqara qarqara isaatiin immoo halluu gurraacha qaba. Baay'ee jaallatamaa fi filatamaa dha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru beeksisadha. Beeksisni kunimmoo waayee E-biirriiti. Karaa e-birrii kennaa keenya kennuu dandeenya jechuudha. Yeroo waan tokko bitnu akkasumas lakkoofsa bilbilaa isaanii 9119 irratti bilbiluufiin ni danda'ama.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru daandii yoo ta'u, daandii kun haala daandii ammayyaa ta'een hojjetamedha. Daandiin kunis immoo biyyoota gurguddoo keessatti gatii guddaan itti baafamee kan hojjetamuu fi biyyoota akka Chaayinaa keessatti baay'ee beekama.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru qaama nageenyaa yoo ta'u, egaa konkolaataa isaan karaa duubaa taa'anii kan isaan gara imala deemaa jiran ta'uusaa mul'ata.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru abbootii amantaa yoo ta'u, egaa abbootii amanta gara garaa kan biyya keenya keessatti argaman asirratti ni mul'atu jechuudha. Abbootiin amanta ortodoksii, pirotestaantii, kaatolikii, musliimaafi kanneen biroo illee nimul'atu.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru mallattoo amantaawwan gaemra garaa kan ta’an kanneen akka fannoo sibiila irraa hojjetamanii akkasumas immoo callee fi wantoota gara garaa kanneen mallattoo gara garaaf itti fayyadamanidha.

Suuraa asirratti argaa jirru, gamoo guddaa yoo ta'u, gamoon guddaan Kun maqaan isaa sangaa taraa jedhamee beekama. Asirratti iddoo tokkummaan daldaaltota itti marii garaagaraa gaggeessanidha jechuudha. Kunis immoo tireedarsii jedhamuun beekama.

Suura kanarratti kan arginu oduu yoo ta'u, oduu kunis immoo kan ibsu beeksisa waamichaati. Egaa beeksisni waamichaa kunis immoo barattoota Yuuniversiitii Mattuutti Barnoota gannaa hordofaa turan hundaaf waamicha taasisuudhaafi kan biiroo guddicha Rejistiraara Yuuniversitii Mattuurraa barreeffamedha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru dorgommii fiigicha guddaa ta'e yoo ta'u asirrattis immoo wantoonni jiran kana lamaan yoo ta'u, inni dhiiraa Yiiniyaa Ammahaa yoo jedhamu isheen dubaraa immoo Asaayech Ayichee jedhamti.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru maatii yoo ta'u, maatiin kun egaa aadaa biyya keenyaanis immoo akka aadaa uummata Itoophiyaatti waliin ta'anii buna dhugaa jiru. akkasumas immoo meeshaalee mana keessaa meeshaalee aadaa akkasumas faayaati.

Suuraa kana irratti kan argaa jiruu shamaraan Ispoortti hojeetan yoo ta'u, isaanis immoo mallatoo adda Ispoortin nagaa, Ispoortin faayaa, Ispoorttn jaalalafi Ispoortin tokkummaaf jedhuu qabatani yeroo isaan sirbaa jiraan mul'atu.

Suura kana irratti kan argaa jirruu, hara yoo ta'u, hara kana bukkeeshaan immoo lafa biqiltuun toora galanii miidhaganii irra dhaabbaman ni mul'atu. bakka kana bakka turizimii fi daawwannaaf fayyaduu fi biyya sanaaf galii galcha jechuudha.

Suura kanarratti kan argaa jirru meeshaalee manaa keessaa tokko kan ta'e meeshaa aadaa qabee yookiin immoo coocee jedhamuun beekkamudha. Kunisimmoo calleedhaan kan faayamee, miidhagee hojjatamee jira. Aadaa oromoo keessatti baayyee beekkamaaf jaallatamaadha.

Suura kana irratti kan argaa jirruu, maasaraa guddaa gondar keessatti baayyee beekamu yoo ta'u maasaraan kunis maasaraa Faasiliidas jedhamuun beekama. Innis immoo mootii bara sana ture Faasiliidas jedhamuun kan ijaarame yoo ta'u hawwata turizimii keessatti gahee guddaa taphateera.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kun suuraa mallattoo investimentii fi turizimii Oromiyaati. Biiroon kunis biyya keenya keessatti ga'ee kan qabu dha.

Suura kana irratti kan argaa jirru timaatimiidha. Egaa akkuma beekamu ittoo mi'eessuu keessatti gahee guddaa qaba. Ittoo gosa garaa garaa mi'eessanii itti hojjechudhaaf bu'aa guddaa qaba. Akkasumas jaallatamummaa guddaa qaba.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru Baarii fi Restoraantii yoo ta'u, egaa namoonni garaagaraa yeroo isaan itti taa'anii dhugaatii fayyadamaa jiran ni mul'itu jechuu dha. Iddo iddootti namoonni cimdii ta'anii iddo iddootti immoo kophaa isaanii yeroo isaan hirmaatan ni mul'itu.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru nyaata aadaa uummata Itoophiyaa biratti baay'ee filatamaa fi jaallatamaa ta'e, ittoo yoo ta'u, akkuma mul'atu buuphaa fi foon lukkuullee ni mul'ata buddeen waliin nyaatama.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru gabaa yoo ta’u gabaan kunisimmoo iddootti uffatni gara garaa gurguramanidha. Namoonni adda addaas uffata aadaa mimmiidhagoo kana bitachuudhaaf yeroo osaan gaafachaa jiran ni mul'atu jechuudha asirratti.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru mana yoo ta'u, mana baay'ee miidhagaa haala ammayyaatiin ijaarame, mana abbaa darbii tokkoo ti jechuu dha. Manni kun baay'ee guddaa akkasumas immoo maatii baay'ee illee jiraachisuu kan danda'u dha.

Suuraa kanarratti kan agarru namoota mormii siyaasaa taasisaa jiran yoo ta'u, yeroo garaagaraattii wal dhabdeen mootummaafi uummata gidduutti yoo uummamu haala kanaan mormiin siyaasaa ni gaggeefama. Dargaggoonni kunis mormii siyaasaa taasisaa jiru.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru bulchaa mootummaa Itoophiyaa kan Obbo Dookter Abiyyiidhaa fi bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an, Obbo Shimallis Abdiisaati. Egaa dhimma siyaasaa irratti uummata isaaniitiif ibsa bal'aa yeroo isaan ibsan ni mul'ata.

Asirratti kan argaa jirru suuraa beeksisa ofirraa qabu yoo ta'u, kunis immoo mana maxxansaa 'Queen of Sheba" jedhamuuti yookiin immoo 'queen of sheba printing press' jedhamee beekamu yoo ta'u, asirratti lakkoofsa bilbilaa akkasumas immoo maqaa isaallee kaa'amee jira.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru dubartii uffata miidhagaa uffatte mataa ishee gadhiiftee, ija ishees ammoo wantoota tokko tokko dibattee, morma ishee irratti ammoo faaya miidhaginaa hidhattee faashinii agarsiisaa jirtu yemmuu ta'u, baay'ee miidhagdi.

Suura kana irratti kan argaa jirru, lafa qonnaa oomisha xaafii ofirraa qabu yoo ta'u. Xaafiin Kun guddatee haamaadhaaf illee gahee jira baayyee, lalisee, miidhagee mul'ata.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru nama uffata aadaa Oromoo uffatee marxoo maratee, akkasumasimmoo alangaa harkatti qabatanii, dhaabbataniiti mul'atu jechuudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru ispoortii yoo ta'u, ispoortii keessaas immoo gosa ispoortii atileetiksiiti jechuudha. Dorgommii maraatoonii sii'oolitti gaggeeffameen Itoophiyaanonni injifachuu isaanii kan ibsudha jechuudha suuraan kun.

Suura kana irratti kan argaa jirru naannoo uumamaa miidhagaa, hawwataa yoo ta'u, egaa akkuma mul'atu biqiltuu yookaas ammoo mukkeetii bosona kanaa keessatti argaman irratti saphaphuun umamaan biqilee miidhagina addaa dabaleefii jira.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru iddoo itti qullubbii adii, qochoo, dinnichaa fi kanneen kana fakkaatan daandii irratti baafamanii gurguramanidha. Kunis immoo giddu gala gabaa iddootti namoonni wantoota gara garaa bitanidha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru kitaaba qulqulluu yommuu ta'u, kitaabni kunis immoo kan warra amantaa kiristiyaanaa ti. Kitaabni kun kan barreeffame afaan Ingiliffaatiin yommuu ta'u, egaa akkuma amantaa isaatti afaan hundaayyuu ni argama.

Suuraa kanarratti argaa kan jirru dhugaatii lallaafaa maqaan isaa Faantaa jedhamu yommuu ta'u, egaa namoota baay'ee biratti jaallatamummaa guddaa kan qabu yoo ta’u, yeroo bifti isaa haala kanaan keelloo ta'imu Anaanaasii irraa kan hojjetamudha jechuudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru meeshaa manaa yoo ta'u, meeshaan manaa kunis immoo meeshaalee manaa aadaa kanneen bara durii muka soofamee bareechame irraa hojjatame yoo ta'u, mukni kun irra taa'uudhaaf kan fayyadudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru, namoota karaa irra deemanii muuzii gurguran yoo ta'u , Itoophiyaa keessatti yeroo baayyee waanti Kun kan baratamedha. Karaa irra deemuudhaan haala kanaan gatii gad bu'aa ta'eetiin muuzii ni gurguru.

Suuraa kanarratti kan argaa jirruu barattoota yoo ta'u, barattoonni kunis immoo shamarrani dha. Hundisaaniituu baarollee isaanii fi kitaaba isaanii yeroo isaan qayyabachaa jiranii fi yaada isaanii seeraan itti kennanii yeroo dubbisan kan mul'ata.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru maashinii ammayyaa kan muka soofu, kan muruufikaraa gara garaatin bareechee: miidhagsee baasuudhaan karaa salphaa ta'een soofuu, muruufi miidhagsuuf gargaara.

suura kan irratti kan argaa jirruu dargagoota shubbisaa jiranoo ta'u kunisi immoo kiliipii sirbaa irratti uffata aadaashawaa offachuudhaan shimaalaa qabatanii gaachana qabatanii yeroo saan shubbisan mu'atu

suuraa kana irratti kan argaa jirruu meeshaa maashinii ammeyyaa kan koppii gochuuf gargaaruudha. egaa dhimmoota garaagaraatiif ,wantoota garaagaraa yerooitti kopii goonuu jiraataa dhukumis maashinii ykisimmoo meeshaa kopiitiin gopiitaa

suura kanrratti kan argaa jirruu guchidhaa guchin egaa gofsota sinbaroota keessaa ishee guddoo yootaatuu fi balali'uu kan hin dandeenidha haata u malee sa'aatii eeraa bakka baay'ee fagoodeemuu ni dandeessichuudha gujin

Suura kana irratti kan argaa jirru mucaa shaamarra xiqqoo yootaatu daabeeshii dhahattee jirti. Nama gammade fakkaatti ummuriinshii ummurii daa'imummaa keessa nama jirtuufi mucaa bareedduudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru meeshaalee manaa keessaa tokko kan ta'e fal'aana yoo ta'u, egaa Oromoon durii fal'aana muka soofeetu irraa hojjetaa. Muka soofee fal'aana mimmiidhagaa akka kanaa in hojjeta jechuu dha.

suura karratti kan argaa jirru keello yoo ta'u eegaa akkuma maqaa isaatii bifti isaallee keelloodhaa keelloon kan daraaruu itoophiya keessatti naannoo waqtii masqalaa yoo ta'u irraan yeroo bari'uu laftii masqala irratti abaaboo keellootiin faayamanii ikni mudhata.

suura kana irratti kan argaa jirruu kophee yoo ta'u kopheen kunis immoo halluu gurraacha kan qabuudha. Akkasumas immoo kopheen kun baay, inii dhagaa fi jabiinaa kan qabu yeroo garaa garaatiif kaawwatamuu in danda,a.

asirratti kan argaa jirru dubartii midhagduu faayiwwan midhaginaa garaagaraa kaawwattee jirtuyoo ta'u addashii, gurrashii, akkasumas immoo mormashiirratti faayiwwan bareedinaa garaagaraa godhatee jirti uffata aadaa fakkaata kan isheen uffattee jirtu

Suura kan irratti kan argaa jirruu ijoollee baay'atanii ta'anii barsiisaa isaanii dhaggeeffachaa jiran yoo ta'u namichi fuldura taa'uu kun ijoollee kana sarnaan barsiisaa jira. isaanis immoo gammachuudhaan ta'anii wantanii jedhu dhaggeeffachaa jiru.

suura kanratti kan argaa jiru darga goota shubbisaa jiramidha higaa uffata aadaarumoo urum keessam ufata aadaa shawaa uffatanii yeroo isaaitti bagadaa dhukesi mudhichusaa jirani muqlata arkatti shimila qabatanii goodaa irra sirbaa jiru

Suura kana irratti kan argaa jirruu abbaa taayitaa raabsaa bishaanii fi dhangala'aa magaalaa Finfinneetti argamu keessattuu kutaa araadaa jedhamutti kan argamu ta'uu egaa asirriitti lakkoobsa bilbila sanillee eeramee jira.

Suura kana irratti kan argaa jirruu mucayyoo dubaraa yoo taatu mucayyoon dubaraa kunis immoo dugda ishiitti bishaan baattee mul'atti footoo ka'uuf akka ta'utti suura ka'uuf akka ta'utti as garagaltee kan dhaabattee jirtudha.

suura kan iratti kan argaa jirruu hordooftoota amantii kiristiyaanaa warra pirootestaant yoo ta'u addumatti raajii iyuu cufaa jedhamu yeroo inni faarfachaa jiruu warri kanis faaneerosaan farfatan mul'atu

Suuraa kana irratti kan argaa jirru namoota kubbaa miillaa daawwachuudhaaf ooddo itti kubbaan taphatamutti hirmaachaa jiran ta'uu. Egaa ufata alaabaa Itoophiyaaf irraa qabu ufachuudhaan jaalala kubbaa miillaaf qaba agarsiisaa jiru.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru beeksisaadha, beeksisni kunis immoo beeksisa baankii birhaan jedhamuuti egaa akka barreeffamichi jedhutti walgurshuun aadaa keenyaadha, walgargaaruun immoo duudhaa keenya jechuudha haala kanaan akkuma jaarreen mul'atanitti walgurshaa jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru mana saaxiniin reenfaa itti gurguramu yoo ta'uu eegaa saaxiniin reenfaa gosa garaa gara halluu garaa garaatiin gurguraaf qopheessanii fi yeroo namni du'e ittiin awwaalanidha.

suura kan irratti kan argaa jirruu maaliyaa kilabiis poortii gubbaa miillaa qiddis gorgis yokismoo seenti joorges jedhame beekamu yoo ta'u akkuma suura kan irratti argaa jirruu urjiilee torbaa fi akkasumas immoo bifawwan keelloo fi diimaadhaan kan faayyamee arkamuudha

Suura kana irratti kan argaa jirruu uffata aadaa yoo ta'uu, keessattuu uffata aadaa yeroon uffataniidha. Egaa yeroo ammaa kanatti uffanni aadaa karaa garaa garaatiin amma baay'ee uumamanii yeroo adda adda akka uffatuuf miidhag'ee dhiyeeffamaa jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru uumata baadiyyaadhaa gara magaalaatti gabaa yookiis immoo gabaaa nagadachuudhaaf deemaa jiran argina. Harree isaanitti mi'a fe'atanii ofiisaanis baattatanii yeroo isaan bitanii deebi'an argina.

suurateennotti kan arkaagir gusa uduraa dhaamasaa paappaayaa jiran biikamoo ta'u egaa paappaayyaa mammitabaa'ee birratti jaalatamummaa kan argatee fi faayyidaa garaa garaa kan qabudha

Suuraa kanarratti kan argaa jirru beeksisa yommuu ta'u, kunis immoo siimii Itiyoo Telekoomii baafachuu yoo ta'u, ' Piriipeyid Siimkaard Foor Itoophiyaan' jedhee bareeffamee jiraa. Kunis immoo namootni kaardii yookiis immoo siimii hin baafanne siimii haaraa akka baafatan jajjabeessa.

Suura kana irratti kan argaa jirru fardoota baraayii baraayessaa jiranidha. Ta'us egaa baraayin kan baraayeffamu yeroo midhaan haamamee calleeffamee galuuf jedhu akka bullaa'uuf jecha baraayiin ni baraa'effama.

Suura kana irratti kan argaa jirruu barsiisaa barumsa barsiisaa jiruu fi baratoota ta'anii barsiisaa isaanii seera-qabeesaan hordofaa jiran argina. Barsiisaan kun gabatee gurraachaa irratti boronqiidhaan yeroo barreessuu fi baratoonni yeroo laalan ni mul'ata.

Suura kana irratti kan argaa jirru poolisoota yoo ta'an poolisoonni kunis immoo uffata danbii seeraa isaanii uffatanii hiriira galanii dhaabbachaa jiru isaanis immoo hiriira sadi uumanii dhaabbachaa jiru.

Suura kan irratti kan argaa jirru jippaasii yoo ta'uu, jippaasiin meeshaalee elektirooniksii keessa tokkodha, akkasumas immoo odeeffannoo dabarsuu fi akkasuma immoo faayidaa sirbawwan akkasumas immoo gosoota muuziqaa garaa garaattin dhaggeeffachuudhaaf sagalee guddisuudhaaf in fayyada.

Suura kana irratti kan argaa jiruu kutaa baayyee miidhagaa ta'ee abaaboowwan halluu garaa garaa qabaniin faayyamee miidhagee kan jiru akkasumas immoo ibsaawwan ammayyaa halluu garaa garaa qabaniin miidhagee faayyamee mul'ata.

suura kan irratti kan argaa jirruu sa’ati yoo ta'uu sa’atiin kun kan hojjetame sibiila garaagaraa irraa akkasumas immoo mishaalii midhaginaa garaa garaatiin faayyamee argama saatiin isaa lakka'a jira

suura kanaratti kan argaa jirruu namoota daabboo gosa garaa garaa saamsanii gurguraniidha egaa asirratti daabboo muldhatu kun bifa garaagaraan haala garaa garaatii fi amma yks immoo guddinaa garaa garaan kanu jetamedha

suura kanratti kan argaa jirruu qaamulee seeraa dhukanneen seera kabachiisan yoo ta'u egaa yeroo sanitti tarridhaan yookiis tuuraan dhaabbatanii shaakallii fudhachaa jiran mul'atu jechuudha.

suura kan irratti kan argaacuuru mana amantaa kiristaanaa warra ortorooksiyoo ta'u eegaa amataasaa gubbaatti fannuu ni qaba halluun mana amantaa kanaa adiyoo ta'u duuba isaafii immoo bosnaa fi gaara akkasumas immoo kinca'anmi dhagaan naannuu kanaaf bareedna kenne mul'ata

suura kan irratti kan argaa jirru miishaalii ileektroonisi yoo ta'uu kunisimmoo chaarjariidha chaarjariin kun bifa gurraacha qabaa chaarjariiwwan lama argaa jirraa kirriisaa wajjiin jechuudha

suura kan irratti kan argaa jirruu rifeensa yoo ta'u egaa rifeensa kunis immoo dhahamee jirachudhaa. dubarti kun dabasaa ishii irraan gadee ba'ee jiru kun baay'ee bareedaadha.

suura kan irratti kan argaa jirru sangoota lama yoo ta'u sangoon lamaan kun gaanfa gurguddaa kan qaban yoo ta'u sangan lammataa gaanfa guddaa isa jalqabaarra kan caaluu qaba akkasumas immoo bifa garaagaraa qabu duubaan immoo gaarawanii fi bosonnin mul'ata

Suura kana irratti kan argaa jirruu yeroo shaamarreen babbareedanii uufata aadaa Ormootiin faayamanii hirreeffataa jiran yoo ta'u. karaa dubaammoo dargaggoowwan uffata aadaa Oromootin faayamanii duuba dhaabatanii yeroo isaan shaamarran kan ilaalan argina.

suura kanirratti kan argaa jirruu yeroo itti amantaan kiristaanaa warraurtodoksii ayyaana masqalaa kabajanu ta'u duubaandaa maraa dhaabanii sagantaa kadhannaa fi waalqeffannaa gaggeessaa yeru

Suura kana irratti kan argaa jirruu namoota oddo tokkotti kurfa'aanii geejjiba eeggachaa jiran argaa jirra. Geejjibni kunis immoo konkolaata ''baasii'' jedhame waamamu yoo ta'u namootni hiriira isaanii qabatanii yeroo san eeggatan mul'isa.

Suura kana irratti kan argaa jirru gabatee halluu magariisa yoota'u; Egaa gabateen kun yeroo baay'ee mooraa yuunivarsiitii keessatti kan beekamudha. Halluun isaa magariisa. Gabatee Gurraacharraa adda kan isa godhu kun Magariisa ta'uu isaati.

Suuraa kanarratti kan argaa jirruu dibata dubartionni gogaa isaanitti dibatanidha. Gogaa bareechuudhaaf akkasumas immoo akka inni laafu gochuudhaaf ga'ee guddaa taphata maqaan dibata kanaas viyoolaa jedhama.

Kan asirratti argaa jirru bineeldota manaa kan ta'an ra'eedha. Ra'een kunneen faayidaa madaalamuu hin dandeenye fi bakka bu’iinsa hin qabne qabu.

suura kan irratti kan argaa jirru alaabaayoo ta'uu alaabawaan kunisimmoo alaabaa abaa’oti alaabaan abaa'oo haalluwwan garaagaraa of keessaa qabaa, diimaa, magariisaa akkasumas diimaa dha garaga-jallaan gidduu saatti immoo keelloo magariisaa fi diimaaf keessaa qaba

suura kanlatti kan arqaa jirruu bakka yoo ta'uu bakka kunis adda babaayee jenaraalti addasaa birruu jedhame beekamaa igaaka addasaa birruun goota oromoof qaabsaa'ee roomoof bigisummaa oromoof jedhe waleegame ta'usaa beekamaadha

suura kan irratti kan dargaa jirruu aasxaa waldaa dargaggoota oroomiyaa yoo ta'u waldaan dargaggoota oroomiyaa durikaasee dargaggoota oroomiyaa jajja beesuu keessatti akkasumasimmoo guddisuu keessatti ga'ee guddaa kan taabatee dha dargaggoonni oroomiyaa baay'eenis keessatti irmaachaa jiru

suura kan irratti kan argaa jirruu daa'imman mana tokko keessatti baay'atanii tataa'a jiran namichi fuundura dhaabatu kun immoo harkasaa ol qabee kan isaan barsiisaa jiru yoo ta'uu daa'imman kunis isa akkeessuudhaan harkasaanii ol qabanii taphachaa jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru meeshaalee manaa keessaa tokko kan ta'e teessuma yoo ta'u yeroo baay'ee teessuma haa ta'u iyyuu malee oromoon dur kana akka sireettis ni fayyadama wanti kun kan hojjetamu gogaa looniirraa fi bukkee bukkeensaa immoo mukarraa faayyama

suura kanalatti kana argaacirruu beeksisa yoo ta'u beeksas mikulsimoo mana gurgurtaa akiidoddoo gurgurtaa konkolaataa tiitoo jedhame beekamuudha dhigaa lakkobsi bilbilaa isaanii akkasusimoo karaakamiin toora soshyaal miidiyaa bidatti argamuu danda'an illee eebsaanii jiru

suura kan irratti kan argamu mishaalee manaa keessa tokko kan, ta'e boraatii mataa yoo ta'u kanaas oromoon durii boraatii mataaf ta'uu yeroo rafuu kan irra boraafatee rafuu muka soofee kan hojjetuudha kunis morma namaa akka midhamneef gargaara.

suura karratti kan argaa jerruu artistii ormoo beekama clatamaa fi kabeejamaa kan ta'ani dooktr aliiviraatii eegaa dooktar aliiviraa nafsisaan hamaaruu yeroo ammaa kana kan boqqotanoo ta'u yeroo umriidhaan lubbudhaan jiranitti sibboota garaagaraa hojjetanii ormoof dhiheessaniiru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

as irratti kan argaa jirru abbootii amantaa yoo taanii abboontiin amantaa kunisi abbootii amantaa warra hortodooksii abbootii amantaa warra prootestaantii abbootii amantaa warra kaatolikii jechuudha.

suura kanratti kan argaa jirruu ijoollee daa'ima yeroo isaan taphatanyoo ta'uu bakkee akka kanaa kun daa'iman akkasaan bashanaaniif kan qophaa'ee haa ta'uu iyyuu malee namoonni gurguddoo sarratti hirmaachuu hin danda'u

Suura kana irratti kan argaa jirruu abbootii haadhotii akkasumas immoo ijoollee ormoo uffata aadaa ormootiin faayyamanii gara irreechaa deemaa jiran marga jiidhaa qabatanii .mataasaanii faayyatanii uffata baleedaa uffatanii tokkummaan jiraniidha

Suura kanirratti kan argaa jirruu namootni lama yeroo isaan foon muraniidha. Egaa oddootti foon bitamuudha namoonni mana isaanitti foon hin qalanni oddoo akkasii deemuudhaan qashii isaanii baasanii foon bitachuu in danda'u.

Suura kan irratti kan argaa jirru ijaarsadha. Ijaarsi kunis immoo kan inni argamuGgondar keessatti yoo ta'uu kunis immoo maasaraa Faasilidaas jedhame beekama. masaraan kunsimoo kan inni ijaarame mootii Faasilidaas jedhamunidha.

Suura kan irratti kan argaa jirruu lafa qonnaa yoo ta'uu midhaan facaafamii toora galee qotamee jiru argina, akkasumas immoo karaa bukkee isaatiin laga yaa'aa jiran nituu mul'ataa akkasumas mukoowwan gurguddoo qarqara biqiltuu yookis immoo midhaan kanaa facaafamani.

suura kan irratti kan argaa jirruu gooman wota'u goomana keessaa immoo gosa goomanaa quusxaa jedhame beekamuudha akkasumas immoo shunkurtii adii bukkeetti arguu hin dandeenya inni gamanaan jiru sun immoo loomiidha gabaa keessatti kan gurguramaa jiruudha

Suura kana irratti kan argaa jirru shaamarree bareedduu uffata aadaa bifa ammayyaatiin hodhame ufachuudhaan suura ka'udhaaf kan dhaabbattee jirtu yoo ta'u haalli ufannaa ishii miidhagaa fi haawwataadha.

suura kana irratti kan argaa jirru kitaaba yoo ta'u kitaabno kunis kitaaba asoosamaatii kitaabni asoosamaa kun afaan amaaeriffaan kan barreeffame yoo ta'u mata dureen kitaaba kanaas oroomaayi jalamaa kan inni barreeffames immoo ba’aluu girmaatii yoota kitaaba taa'e jaalatamaadha.

suura kan irratti kan argaa jirru biqiltuu yoo ta'uu bosona keessatti biqiltuu dhaabamee jiruu argaa jirraa baalonni isaa muraasni goggooganii kan jiraniidha baallii baay'een immoo magariisa bareedee lalisee kan argamudha aduuni immoo irra bu'eera.

suura kan irratti kan argaa jirruu ni'awwan garaagaraa kan suppermaarkitti dhoges imoo gidduu gala gabaa guddaa jedhamu keessatti kan urguraman yoo ta'u eegaa asarratti bonsa garaa garaa arguu dandeenyaa absn jiraa biikkawuun jiraa kominigaa daa'iparii fi anni echuda

Suura kana irratti kan argaa jirruu makarajii yoo ta'uu. makarajiin kunis immoo biqiltuuwwan garaagaraa bishaan obaasuudhaaf namootni yeroo garaagaraatti kan fayyadamaniidha. kunis immoo namootaaf hojii salphisuudhaaf ni gargaara.

suura kan irratti kan argaa jiru sagantaa televiziyoonaa obn irratti darbuu caayaa jedhamyoo ta'u barreefamnas irratti barreefamii jiru rakkoo kana keessaa ombaatu kan jedhuudha gaasxeessaan gaafi gaafachaa jira

suura kan irratti kan argaa jirru yaa'ii gadaa booranaa yoo ta'u, oromoon yeroo garaagaraatti yaa'ii garaagaraa ni taasisa. Jiilli asitti muldhachaa jiru kunis maree garaa garaa kan gaggeessaa jiru yoo ta'u ,abbootiin gadaa dhimma garaa garaa irratti mari'achaa jiru.

Suura kan irratti kan argaa jirruu daargaggoota shaakallii ispoortii taasisaa jiran yoo ta'ani, isaanis qaama ho'ifachaa jiruu haala walfakkaatuun utaalaa harkasaanii walittii rukku'achaa ispoortii yeroo hojjetan argina.

suuraa kana irratti kan argaa jirruu biiroo yoo ta'uu. Biiroon kunis mi'oota garaagaraa kan biiroof barbaachisan hunda guutatee jira. Akkasumas immoo laaptooppii taa'umsa irra ta'an akkasumas immoo minjaala garaa garaatiin faayyamee argama.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

suura kan irratti kan arginu kitaaba maqaanisaa yookiis matadireensaa seenaa fi qabsoo orumoota jedhu kan barreessaa mohammad sayyid abduu ramaanii barreefami'oo ta'uu kitaaba kan irratti bifawwan alaabaabagadaatii in argie

suura kanrratti kan argaachirruu eegaa bishaan bo'aa lafa keessa danfuu kan naannu afaalitti argamuu ta'u egaa wantoosni akkaganaa uumamaan sababa bulkaanuu yookiisimmoo yeroo wantoosni garaa garaa uumaman kan uumamanita

suura kan irratti kan argaa jirruu lafa arhu'aan keessaa yaa'ajirru ta'u kunis immoo saba bolkaanootiin kan ka'ee maagmaan ho'aansaa haala kanaan araa kan fidudaa bakkawwan akka kanaa jiraachuuf in ulfaata

Suura kana irratti kan argaa jirruu gamoodha. Gamoo kana gubbaadhaan immoo Itiyoo teleekoom kan jedhuu baarreefamee jira. Egaa akkuma beekamu Itiyoo teleekoom niitwoorkii akkasumas immoo sarara ibsaa, bilbilaa fi kan kana fakkaatan irratti gahee guddaa hojjechuun isaa beekamaa dha.

suura kan irratti kan argaa jirruu namoota tarree galanii tataa'anii jiranu ta'uu kunisimmoo namoota godaananii biyya garaa garaarraa dhufanii biyya kanatti da'oo gariidhaaf dhufan arginaa kunisimmoo gargaarsaaf kan ta'aniidha

suura kan irratti kan argaa jirruu beeksisa yoo ta'uu beeksisni kumsi immoo waa'ee naasional aaydi yookis immoo warra qayyimumaa biyooleessaa jedhamu kana karaa teelee suppar aapi jedhamuun ajajechuudhaan salphaattii argachuu akka danda'amu beekisaa jira

suura kan irratti kan argaa jirruu supermaarkeetii yoo ta'u yookiis immoo giddugala gabaa guddaa yoo ta'u mi'awwan as keessatti argaa jirruu kaniin akka paastaa ,mokoronii akkasumas immoo wantoota timaatimiiraa hojjetamandha jechuudha

Suura kan irratti kan argaa jirru maashinii ammayyaa kan namoota sakattaasisee galchaa jiru yoo ta'u, akkuma argaa jirru dubartiin kun meeshaa Piroovizhin tuwuu jedhamu giddu dhaabachuudhaan sakatta'amtee seenaa jirtu, dubartiin uffataa akka poolisii uffatte immoo ilaalaa jirti.

Suura kana irratti kan argaa jirru Jabanaa, Shiinii akkasumas immoo mi'a shiiniin irra taa'u; Kan mukarraa soofamee miidhagee hojjetudha. Akkasumas immoo Ixaana foolii bareedaa qabu bukkee isaatti ni'argina.

suura kana iratti kan argaa jirruu konkolaataayoo ta'u konkolaataankunis immoo magaala keessa deemaa jira karaa duuba isaatii biqiltuunis nii mul'atu akkasumas immoo humni ibsaa diriiree ni mul'ata

Suura kanarratti kan argaa jirru beeksisa yoo ta'u beeksisni kunis immoo waa'ee konkolaataa kan ibsuudha suura kanarratti kan argaa jirru konkolaataawwan lama yoo ta'u halluun isaanis garaa garaa tokko halluu dimaa kan qabuu fi inni lammataan immoo halluu idaalacha qaba.

Suura kana irratti kan argaa jiruu loowwan yookiin saawwan yeroo isaan margaa nyaataniidha. Yookiis immoo okaa goggogaa yeroo isaan nyaataniidha. As irratti saawwan faranjii fi saawwan biyya keessa illee in mul'atu.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

suura kan irratti kanargaa jiruu nyaata ittoo gosa garaagaraa waf irraa qabuu multi mul'ata ittoowwan kana keessaas ittoo shiruu irraa hojjetamei akkasumasimoo ittoo eqochoo irraa hojjetame ks dinicha irraa hojjetamii akkasumasimoo foon mul'ata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

Suura kana irratti kan argaa jirru konkolaataa yoo ta'u konkolaataan kun maqaansaa addatti habashaa Baas jedhame beekama. Egaa alaabaa Itoophiyaa of irraa qabatee jira. Akkasumas immoo halluu keelloo fi gurraachaan faayameera.

Suura kan irratti kan arginu namoota baay'atanii irreeffataa jiraan yoo ta'uu haadholii abbootii akkasumasimmoo dargaggoonni oromoo uffata aadaatiin midhagaanii marga lalisaa qabatanii hara kanatti yeroo irreeffatan argina.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

Suuraa kanarratti kan nuti arginu biqiltuu yoo ta'u, biqiltuun kunis immoo gosawwan biqiltuu nyaataaf oolan keessaa maangoo isa jedhamee waamamu dha. Akkasumas immoo lafa margaa goggogaa nutti mul'achaa jira.

Suura kan irratti kan argaa jirru beeksisa yoo ta'u kunisimmoo dubartiin kun kan agarisaa jirtu guyyaa tokko keessatti gogaa fuulla keenyaa miidhakfachuu akka dandeenyu beeksisaa jirtii. Kunis immoo damma, qullubbi adii, fi loomi wolitti dabaluudhaan hojjetama.

Suuraa kana irratti kan argaa jiruu mukeeniidha egaa mukkeen kunii addatti maqaansaa baargamoo jadhamee kan beekamuyoo ta'u egaa kuniin baala harcaafatanii hojjaansaa dheeratee mul'ata jechuudha.

suura kan irratti kan argaa jirruu dubartii midhagduu daabeeshii gad-dhiistee uffatamii dhagaa uffattee mul'atti yoo ta'uu garuu akka aadaa ormotti safurmo kan cabsu qomashii mul'iste jirti muddhishii irratti kan mul'atu saa diimaadha

suura kan irratti kan argaa jirruu beeksisa yoo ta'uu beeksisi kunsi immoo dhaabbata poostaa itoophiyaa kana garsiisuudha egaa biibila isaanii irratti 8536n bilbiluudhan dhaabbata poostaa itopiyaa argachuun akka danda'amu in mul'isa

Suura kana irratti kan argaa jirruu haadha uffata aadaatiin miidhagdee bareeddee buna buusaa jirtuudha. Akkasumas immoo nyaanni aadaalee qophaa'ee jira.

suura kan rratti kan argaa jirruu nama ga'eessaa uffata aadaa oramoffatee karaa hundaan mataadha hanga miilaatti kopheessaa marixoosaa akkasumas immoo uliiin qabateeru illee kan aadaa agarsiisa

Suura kana irratti kan argaa jirru dhabbilee siyaasaa Oromoo keessatti argaman yeroo isaan walitti dhufanii marii taa'isanii fi ummataaf ibsa taasisan mul'atu. Suura kana irratti obboo daawud ibsaa, obboo lammaa magarsaa fi dooktar mararaa guddinaa argina jechuudha.

Suura kan irratti kan argaa jirruu mana nyaata mi'aawaa garaa garaa itti gurguramu yoo ta'u nyaatota akka daaboo akkasumas immoo keekii fi kan kana fakkaatan itti gurgurama.

suura kanirratti kan argaa jirruu bineensa maqaanshee saatawwaa jedhamuyoo ta'u saatawwaan eegaa bineensota jiran keessaa morma dheeraa qabaachuudhaan kan beekamtuudha akkasumas immoo naamnoowwan lafa saavaanaa oddoo gogaatti argamuuin beekamte

Suura kana irratti kan argaa jirruu artistii beekamaa kabajamaa fi jaalatamaa kan ta'anii looreet Tsaggaa'ee Gabramadiin yoo ta'an egaa looreet Tsaggaa'e Gabramadiin hojiilee artii garaa garaa baarruulee garaa garaa barreessuudhaan jaallatamummaa guddaa kan argatandha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru, asxaa dhaabbata EVC jedhamu yoo ta'u, durii kaasee itti fayyadamaa kan turanii fi giddutti adda dhaabbatee tureyuu malee, yeroo ammaa kana irra deebi'anii itti fayyadamaa kan jiranidha. Halluun mana saas diimaa fi adiitti faayyame argama.

suura kan irratti kan argaa jirruu bineensa bosonaa yoo ta'u bineensi bosonaa kunis immoo mootii beneensota bosonaa kan ta'e leencadha egaa leencii anfaaruo qabaa akkasumas immoo lafa margagogaasaabamaa keessa jiraata

suuraa kana irratti kan argaa jirru yaadannoo injifannoo adwaa yoo ta'u siidaan kunis immoo hiikni isaammoo ijaarsi kun kan argamu pihaasaatti yoo ta'u magaalaa finfinnee keessatti yeroo ammaa kana haala adda ta'een ni daawwatama.

asirratti kan argaa jiruu bakka midhagaa bashannanaaf ta'u yoo ta'uu keessattu daawwannaa fi tuurizimiidhaaf biyya tokkoof galii galchuu kan danda'uudha haalli teessuma bakka sanaa akkasumas immoo bosona garaa garaatiin faayyamee argamuunsaa bakka kana hawwata taasiseera.

Suura kan irratti kan argaa jiruu daandii baaburaa yoo ta'u, egaa daandiin baaburaa daandii konkolaataa waliin tokko mitti. Daandiin baaburaa biyyoota garaa garaa keessatti daangaa biyya sanaa ce'ee darbee karaa faggoo imalee ni deema.

suura kan irratti kan argaa jirruu maatii garaa garaa yoo ta'uu keessattuu haadholii ijoollee daa'imaa fi ijoollee shaamrramsaanii mulachaa jiru uffata aadaabiyya isaaniitiin ifaayyimanii miixaganii mudatu jechuudha dubartou kun

suura kana irratti argaa jirru holqa soof umar ta'uu egaa holqa soof umar kan argamuu bakka uumamaatiin daawwanaa tuuristii fi hambaa seenaa biyya keenyaaf jobbaadhaaf akkasama suura ma'aadaaf galii guddaa argamsisaa jirudha

sulatmerkaalitu gaa qucaa saya dooyyan wootaa joyyoo ta'uu gubakaati bobaan osa garaa garaa mul'atu akkasumasimoo lafa meerkaa labisaa a akkasumas bicciduu baggareedduu wakkeesaa dobatunittiin muldha

suura kan irratti kan argaa jeruu iddoowwan daawannaa fi turisamiif ta'an yoo ta'u egaa namoosni bakkawwan aka kanaa kaniin kaarreen ta'an bosunaan faayyaman yeruosandaawwachuu deemanii ofisaanitii oddoo bulan dhaabataniitu turachuudha

suura kan irratti kan argaa jirruu filaadhaa yokisimoo namoonni tokko tokko faaqii jedhan waamu kunisimoo dabbasaa yokisimoo refeensaa filuudhaaf kan gargaaruudha akka wal qabatee nama rra akkismeef akkasumas akkan midhaguufittiin filamechuudha

Suuraa kanarratti kan argaa jirru ijoollee mimmiidhagoo afur yoo ta'u, ijoollee kana keessaa lama gara asii ilaala kan jiran yoo ta'u, lama immoo gara gamaa ilaalaa jiruu. Duuba isaaniitiin hara ni arginaa. Akkasumas immoo dhagaawwan babbareedaa fi biqiltuun nutti mul'ata.

suuraa kanratti kan argaa jirruu konkolaata yoo ta'uu konkolaataan kunis immoo salaam baas jadhame kan beekamuudha egaa salaam baas itopiyaa keessatti imala karaa fagoo deemuudhaan namoota bakka isaan yaadanin geesuudhaan beekama

suura kan irratti kan argaa jirruu kantii baanaannoo maqaadaa finfinii kan ta'an addi adiyaanichaa wibii fi bulchaawiyya israa'el kan ta'an waliiniyoo ta'uu isaansimmoo marii qaggeessa yeroo jira ini mul'atu

suura kan irratti kan argaa jirru daandii xiyyaara eetiyophiyaa yoo ta'uu xiyyaarra sarratti argaa jirru kunis kan etiyoopiyaatii kunsimoo kooblaasaa duban alaawaa itiyoophiyaa ofirraa ni qaba akkasumas barreeffam isaa itiyoophiyaa jedhee jira

suura kan rakan garraa jiruu kophe yoo ta'uu halluun qophee kanaa simma gurraajala qopheen kun lafarraa ol kanjar yoo ta'uu maqaan qophee kanaa baalnisaa gaaca namee beekamaa namoota baaye irratti jaalatamuu argateera

suura kaniratti kan argaa jirruu namicha maashinii ammayyaatiin mukamuraa jiruudha egaa duratti muknii wantoota garaa garaatiii murama garuu yeroo ammaa kana karaa salphaati hin haala kanaa maashinii ammayyaatiin mukamuroo in danda'mu

suura kana irratti kan argaa jirruu beeksisa yoo ta'u beeksisni kunis imoo beeksisa dhugaatii bishaaniiti eegaa bishaan kun maqaan isaa bishaan fooresti jadhamee kan beekamu yoo ta'uu yeroo baay'ee jaalaatamaa fi filatamummaa gudda argatera.

Suuraa kana irratti kan argaa jiru, dubartoota bishaan waraabachaa jiranidha. Egaa akkuma muldhatu qodaa ittii bishaan waraabani baay'ee toora gashanii, dhaabanii jiru jechudha. Kunis immoo iddootti hawwaasnii tokkummaadhaan bishaan waraabatudha.

suura kanarratti kan argaa jirruu nyaata gosa garaa garaatii isaan immo wantoota akka kaarotii maangoo qullubbii adii tiimaatiin qullubbii diimaa fi kan kana fakkaatantu mul'ata

suura kanarratti kan argaa jirruu laga fincaa'aa yoo ta'u egaa akkuma beekamuu Itoophiyaa keessatti laggeewwan fincaa'aa garaa garaa daawwannaa fi tuurizimiidhaaf kan olan yoo ta'u namoonni garaa garaa biyya alaatii dhufanii daawwachuudhaan galii biyya kanaa in guddisu.

suura kan irratti kan argaa jirruu lafa qonnaa midhagaa oroomiyaa keessatti argamu keessaas tokko yoo ta'u suura kan irratti addumaan kan argaa jirruu sanyii boqqoloo faca'ee gidduugaleessa irra jiru yoo ta'u gabbatee faca'e bareedee argamacha

suura kan iratti kan argaa jirruu kophee fi isa warri ijaarsarra hojjatan mataatti kaawwataniidha inni akka hallunsaa keelloo ta'uu kopheen sunis gara keellotti kan deemuudha laamaan saaniitu mukarra ta'an

suura kan irratti kan argaa jirruu ijaarsa yoo ta'u kunis immoo gamuu ijaaramaa jiru gamoo eeraanitti mul'ata haa ta'uu iyyuu malee gamoon kun ijaaramii hin xumuramme akkasumas naannoon kun sirnaan miixagee tottolee in xummuramne

Suura kan irratti kan argaa jirruu nama qaama miidhamaa tokko kan namichaa fayyaatiin deeggaramee gara konkolaataa shaggar jedhu kanitti seensifamaa jiru jechuudha.

suura kanaratti kan argaa jaruu faayaa moormaa yoo ta'uu faayaa moormaa kunis immoo yeroo garaa garaa dhimmoota garaa garaa yookii bakka garaa garaarratti kaawwatamii kan deemamuu fi miidhaginaaf kan gargaaruudha morma irratti ni godhatama.

Suura kana irratti kan argaa jirruu wantoota xixiqqoo gabaa guddaa osoo hin taane karaa irratti gurguraman yoo ta'uu egaa asirratti loomii akkasumas immoo qaaraa yeroo burguraa jirtu ni mul, ata dubartiin kun.

suura kanairratti kan argaa jirruu namoota baadiyyaadha wantoota garaa garaa magaalaa irraa bitani gara baadiyyaatti galaajiraiidha dubartiin kun addumatti lukkukormaa bittee dibaabee qabattee dhaabachaa jirti

suura kan irratti kan argaa jirruu hordofota amantaa kaatolikii yoota'ani egaa hordoftoonni amantaa kaatolikii ufannaa kana fakkaatuu uufatanii akkasumas immoo morma isaanitti waan saan godhatan qabu

Suura kana irratti kan argaa jirru dubartii amantii musliimaa yootaatu isheenis immoo uffata warri musliimaa uffatan Hijaabii jedhamee beekamu uffattee kan jirtu yoota'u mana amantaa musliimaa keessa sagaduudhaaf yeroo isheen deemtu argina.

Suura kan irratti kan argaa jirruu ijaarsaa fi tajaajiloota bu'uraa kan ta'ani yoo ta'u. As irratti konkolaataa akkasuma immoo markabaa akkasuma immoo moo xiyyaarrii ni mul'ataa fi egaa kun kan muldhisu biyya tokko keessatti wantoonni kun haamam barbaachisoo akka ta'aniidha.

suura kan ratti kan argaa jirruu kophee ta'u kophee umis immoo kophee dubartootaatii eccuudha kophee ammayyaa dubartootni ni dhaganii baree damiiki mul'aalchuudhaaf qarshii baasanii bitanii cura

Suura kan irratti kan arginuu figiichaa guddicha Itoophiyaa marsaa 24 faffaa yoo ta'uu namootni baay'een uffata halluu magariisaa fi giddusaatti immoo keelloo qabu uffatanii yeroo isaan fiigan ni mul'atu.

meeshaana sirratti argaa jirruu meeshaa manaayoo ta'u inis mi'awwan mana keessaa hi'amma yeroo amma kana haalawwan ammayyaatiin dhufan keessas tokko ta'u namootni baay'een naata dhokisima buddeena ittiin dhiefachu fayyada

suuraknarratti kan argaa jirruu mishaaleemi dhakinaa yoo ta'u eegaa omoon menesaayiroomii dheekfatu mioota ggwantoota garaa garaa raa hugummaasatti fayyadamiin hojjeta mi'oomni akka kanaakunis immoo migiraa fi alluu dhanfaayyaan hojjeta

Suura kana irratti kan argaa jirru kophee yoo ta'u; Kopheen kunis immoo addatti halluu Diimaa akkasumas immoo halluu Adiifi Gurraacha ofkeessaa qaba. Dudduubaan immoo biqituun halluu magariisa qabu nimul'ata.